Ame atɔ̃ tɔ ɖe amidzeƒe. Ɖevi etɔ̃ le wo dome. Mototɔ eve hã le moto dzi. Eŋu woame eve hã tɔ ɖe amidoƒea.

ŋutsu aɖe le nane wɔm ɖevi aɖewo le egbɔ le ekpɔm ɖewo mele ekpɔm o ɖevi ɖeka le dzime kpui medó awu o

Amewo ƒoxla amekukuɖaka. Ame ŋɛ aɖewo nɔanyi. Ame ɖeka dze klo ɖe ame siwo nɔanyi la ŋkume eye wòna asi nyɔnu aɖe. Asrafodɔwɔlawo le ame siwo le tsitre la dome.

Edzo sia me wɔ nyama. Eŋu fiafiawo, exɔ fiafiawo kple adzudzɔ le tutum le dzo sia me. Eŋu aɖewo hã le eŋumɔ dzi. Amewo hã le eŋu mɔto.

Ɖevi wɔme adre nɔ anyi ɖe agbafɔe dzi. Wo katã wonye utsuvi sɔŋ. Woƒe akɔme le nyama.